Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Risakajwe n'amabati. Impande yaryo har'igiti kininiya cane. Imbere y'aho, mu kibuga co gukiniramwo umupira, harimwo abana bariko barakina.

Igihome c'ishure cubakishijwe n'amatafari ahiye. Gikikujwe n'ibiti birebire cane imbere yaho hari ikibuga c'ugukiniramwo umupira kirimwo abana bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi.

Inyubako y'akazu ka sugumwe k'abakobwa, yubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi, hejuru y'idirisha hari akarongo gasize ibara ryera, umuryango waho nta biyo ufise kandi usigishijwe ibara ryera.

Ishure rifise utuzu twasugumwe kamwe karuguruye ,zitatu zirugaye, zibiri murizo hariko amagufuri zisigishijwe amabara yubururu nayera.

Ikigo cishure hakikijwe nibiti cicatsi kibisi kukibanza cogukiniramwo umupira hari umurwi wabahungu bashika munani bambaye umwambaro umwe babiri muri bo bafise imipira muminwe.

Mukigo c’ishure ,mukibanza harimwo ivyatsi, har’umugwi w’abana babakobwa bose bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi bariko barakina. Hakikujwe nibiti binini binini cane birebire.

Ikigo c'ishure gifise igikota kinini cubakishijwe n'amatafari y'umye imbere yaho hari ikibuga kinini kirimwo ibiti birebire n'abana bambaye umwambaro wo kwinonura imitsi.

Akazu ka surwumwe kubakishije n'amatafari yumye, gafise imirongo isigishijwe n'amabara yera. Isakajwe n'amabati afise ibara ritukura. Imbere yaho hari ivyatsi.

Inzu ya sugumwe ifise ibihome bisigishije irangi isa n'umuhondo isakajwe n'amategura ifise umuryango umwe ifise n'idirisha ry'amarameri musi yaryo hari ibumba.

Ikibuga c'umpira w'amaboko hahagazemwo abana b'abahungu bose bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi. Babiri muri bo bafise imipira mu minwe. Inyuma yabo hari inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati afise ibara ritukura.

Akazu ka sugumwa k'abakobwa, gafise imiryango itatu, gasigishije irange hejuru yera, munsi isa n'ubururu. Imiiryango yako isa n'ivu.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiiye risakajwe n'amategura rikikujwe n'ibiti vyinshi cane birebire imbere yaho hariyo ikibuga co gukiniramwa umupira hariyo n'abana bariko barakina.

Utuzu twa surwumwe tw' abagabo tubiri. Dutandukanijwe hagati n'igikuta. Twubakishijwe n' amakaro. Amakaro yo hasi asa nabi cane. Hejuru hasizwe n' ibara ry' umuhondo .

Kwa muganga aho bapimira amaraso y' abarwayi, hakorerayo abagore batatu. Bose bambaye ibitambara mu mutwe . Uwa mbere ariko arasoma, uwa kabiri aricaye, uwa gatatu ariko arandika.

Inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye ikaba isizwe akarongo hejuru k'irangi ryera. Hariyo umugabo ahagaze imbere uwundi nawe yambaye itaburiya yera ntaboneka mumaso.

Inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye, ifise imiryango n'amadirisha ifise amabara asa n'ubururu hejuru kw'idari hasizwe ibara yera hakikujwe n'ibara ryirabura.

Mw'ishure hariyo intebe zipanze ku mirongo itatu. Zose hamwe ni intebe cumi na zine, kandi nta munyeshure azicayeko. Igihome cubakishijwe n'amatafari yumye n'umusenyi ifise idirisha ryugahe.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye risakajwe n'amabati. Hambavu y'aho, hubatse isengero, nayo nyene yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati afise ibara ritukura.

Ishure rifise igihome cubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi. Gisizwe n'amabara yera, gikikujwe n'igiti kinini cane c'icatsi kibisi, imbere yacu hari ibarabara.

Inyubako ikoreramwo abarongoye ishure, ryubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi. Isakajwe n'amabati. Umuryango ufise ibara ryera.

Mwishure harimwo intebe z'ibipapi hasizwe n'ibara ry'ubururu idirisha ryaho rirugaye risize ibara ryera umuryango waho nta rugi ifise.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari risakajwe n'amabati rifise ibikuta bisizwe n'amabara yera; hambavu yaryo har'igiti kininiya; imbere yaho har'ikibuga.

Ikigo c'ishure kirimwo inyubako zibiri zose zisakajwe n'amabatsi imwe yubakishijwe n'amatafari ahiye iyindi yubakishijwe n'imbaho hakikujwe n'imirima.

Ishure ririmwo ububati intebe namameza asatsweko ibitambara vyamabara atandukanye ayubururu ayatukura nayumuhondo kubihome hasizwe ibara ryicatsi niryera

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye; risakajwe n'amategura y'amabara atandukanye: amwe asa n'ubururu ayandi n'agahama. Amadirisha yayo nta biyo afise. Hakikijwe n'ibiti vy'iminyare.

Ishure rifise igihome cubakishijwe n'amatafariyumye avanze n'umusenye ha mbavu ifise umurongo usize ibara ry'ubururu rifise idirisha risize irangi ryera.

Abana b'abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro ishati isa n'ubururu, amajipo n'amakabutura asa na kaki, bakikijwe n'igihome cubakishije amatafari ahiye avanze n'ivyondo.

ikigo c'ishure kirimwo inyubako zitatu zose zisakajwe n'amabati zubakishijwe n'amatafari imbere hariyo ikibuga kirimwo abana bambaye umyambaro w'ishure n'ibendera ry'igihugu c'uburundi

Ishure ryubakishijwe n'amatafari yumye risakajwe igihande kimwe n'amategura ikindi n'amabati ,imbere yaho hari ikibuga kinini cane, kirimwo abana bambaye umwambaro w'ishure.

Mw'ishure bateguye ama meza n'intebe z'amabara atandukanye. Ama meza abiri asa n'umuhondo iyindi isa n'icatsi. Intebe zimwe zisa n'icatsi izindi n'ubururu izindi n'umuhondo. Imbere yaho hari ikibaho cirabura.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe namabati namategura rikikujwe namashurwe yicatsi imbere yaho harikibanza kirimwo ivyatsi cicayemwo abana imbere yuko binjira mwishure

Ishure ryubakishijwe n'amatafari. Risakajwe n'amabati atukura. Imbere yaho hari ikibuga hariko hakiniramwo abana. Hashinzemwo n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hakikijwe n'ibiti.

Inyubako ifise irangi ryera n’iritukura ku mpande hariho n'irisa n'ubururu, imbere yaho hahagaze imodoka inyuma yaho hakikujwe n'ibitsi by'icyatsi kibisi.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye risakajwe n'amabati afise ibara ritukura. Impande yaho hubatse akazu ka sugumwe gafise imiryango itatu. Ibiri iruguruye, umwe urugaye. Isize n'ibara ry'icatsi kibisi.

Inyubako irimwo isanamu y' umupatiri, isigishije ibara ryera, harimwo intebe Imwe n' imeza isashweko ibitambara bibiri , ic' ubururu n' icera.

Isoko ryubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenke risakajwe n'amabatsi risize irangi ry'amabara atukura na yera imiryango yose n'amadirisha birugaye.

Ishure risize irangi ry'amabara yera, harimwo intebe zifise amabara atandukanye amwe atukura n'ayandi y'umuhondo, amadirisha n'imiryango yaryo afise ibara risa n'icatsi.

ishure irimwo inyubako zitatu zose zubakishijwe n'amatafari ahiye zibiri zisakajwe n'amabati imwe isakajwe n'amategura hakikujwe n'ibiti birebiri

Ishure rinini cane ryubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe hamwe namabati ahandi n'amategura amadirisha yaryo n'imiryango asize ibara ryera, imbere yaho hari ikibuga kirimwo igiti kinini cane .

Amashure abiri. Yose yubakishijwe n'amatafari. Rimwe risakajwe n'amategura, irindi risakajwe n'amabati. Hagati yavyo hari igiti kirekire na rigufi gisa n'icatsi kibisi.

Inzu ibakishijwe n'amasafari ahiye isakajwe n'amabazi isirize iranga ryera imbere yaho hari ikibuga kinini harimwo umuntu ari koikinga n'igiti kinini cane inyuma y'igikuta hari umugaba abubwicaye.

Ishure risiz' irangi ryera n' iryirabura, amadirisha n' imiryang' asiz' irangi ryirabura, isakajwe n' amabati, imbere yaho haterets' inteb'irik' indobo.

Inzu ya sugumwa ifise imiryango ine. Yose irugaye, isize irangi risa n'ubururu, igihome cayo gisize irangi ryera, munsi yirabura. Imbere yaho hari ibomba rusangi.

Isoko yubakishijwe n'amatafari ahiye. Risakajwe n'amabati atandukanye amwe asa n'agahama ayandi arera. Imbere yaho hari ivyatsi. Rikikujwe n'imisozi.

Ishure risizwi n'amabara atandukanye ayera umuhondo n'ayirabura imiryango yayo ifise ibara ry'uburoro imbere yaho hari ibomba rusange.

Abana b'abahungu babiri batoya bagiye kw'ishure bafatanye kurutugu, Bambaye umwambaro w'ishure ishati y''ubururu, n'amakabutura ya kaki. bahetse amashakoshi y'ibitenge.

Ishuri ryubakishije n'amatafari ahiye risakajwe n'amategura rifise amadirisha meshi cane rimwe rirugaye ayandi yose aruguruye rikikujwe n'ibiti birebire.

Abanyeshure harimwo abahungu n' abakobwa bambaye umwambaro amashati y' ubururu, n' amajipo n' amakabutura ya kaki, bahagaze mu kibuga, barindiriye yuko amasaha agera ngo batahe.

Ikibaho cirabura. Canditsweko ibiharuro vyo kurwiza, biri ko mirongo umunani. Cubakiwe mu gihome cubakishijwe amatafari ahiye n'umusenyi.

Akazu ka sugumwe kubakishije amatafari ahiye munsi y'amatafari hasize ibara ryera no hejuru gasakajwe n'amabati gafise imiryango y'ibiti.

Igikuta cubakishijwe n'amabuye ifise umuryango usa n'ibara ryifu imbere harimo inzu zibiri zisakajwe n'amabati imbere y'izo nzu hariho ibiti vyishi cane.

Ishure ririmwo inyubako zitatu zose zubakishijwe n'amatafari ahihe zisakajwe n'amabati abiri afise ibara ritukura iyindi rifise ibara ry'ubururo imbere yaho hari ikibuga kinini cane kiriko gikiniramwo abantu.

Ikigo c'ishure gifise inyubako yashaje bahevye. Gisize n'irangi ry'ibara ryera, isakajwe n'amabati. Imbere yaho hari ikibuga gishinzwemo icuma gihora kimanikwako ibendera.

Igihome cubakishijwe n'abatafari n'umusenyi ,gihometsweko urupapuro rufise ibara ry'umuhondo, handitsweko ibiharuro ,vyandikishijwe n'ikaramu isa n'icatsi kibisi.

Ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenge risakajwe n'amategora amazirisha arugaye n'imiryango irugaye isize ibara ryera imbere y'igishure hari ibiti birebire icatsi musi hahagaze imodoka zitatu.

Ishure ryubakishijwe n' amatafari ahiye. Risakajwe n' amabati afise ibara ry' ubururu. Imiryango n' amadirisha afise ibara ry' ubururu. Ikikujwe n' ibitoki. Imbere yayo hari ikibuga kinini cane .

Ishure rifise inyubako zine. Zose zubakishijwe n'amatafari ahiye. Zisakajwe n'amabati y'amabara abiri : zibiri ibara ritukura izindi zibiri amabara y'icatsi. Imbere yaho hari ikibuga kinini kirimwo abanyeshure bariko barakina.

Ikigo c'ishure kirimwo inyubako isize n'irangi ry'amabara yera, isakajwe namategura, imiryango yaryo n'amadirisha asa n'ubururu, imbere yaho hari ikibuga kinini cane.

Ishure rifise igihome gisize irangi ry'amabara y'umuhondo n'ayatukura imbere yaho hari ikibuga gihagazwemo imodokari zibiri zifise ibara ryera.

Ishure risakajwe n'amabati afise irangi ry'agahama ibikuta bisizwe n'irangi ry'umuhondo n'igera imiryango n'amadirisha asizwe irangi ry'ubururu rikikujwe n'ibiti.

Ishure risizwe n'amabara y'umuhondo. Amadirisha n'imiryango isizwe n'ibara ryirabura, risakajwe n'amategura. Imbere y'aho hari ikibuga co gukiniramwo, kirimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari yumye n'umusenyi musi hasize ibara ryirabura amadirisha yayo arugaye afise ibara ry'ubururu rikikijwe n'ibiti vyinshi cane bisa n'icatsi kibisi.

Ishure rifise igihome gisize ibirangi ry'ibararyera hejuru musi ibara ritukura handitseko ivyandiko vy'ikirundi ku mpande haridirisha rifise amarameri.

Inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati. Ikikujwe n'ibiti vy'icatsi kibisi. Imbere ya ho, hari ikibuga gihagazemwo imodoka zibiri. imwe yera n'iyindi yirabura.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati afise irangi ry'ibara y'icatsi kibisi. Hejuru yayo hari igiti c'umukaratusi. Imiryango n'amadirisha yaryo asa n'ibara ry'ubururu.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere, ryubakishijwe n'amatafari ahiye, avanze n'umusenyi. Umuryango w'aho, ufise ibara risa n'ivu. Hamaditseko urupapuro rwera.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi, risakajwe n'amabati risizwe n'amabara yera, imiryango n'amadirisha yaryo asize ibara ry'agahama.

Ishure rigeretse, rubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati. Ibikuta vyayo bisize irangi ry'ibara ryera. Munsi hahagaze abanyeshure babiri, bambaye umwambaro w'ishuri.

Igihome c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye n'umusenyi. Gikikujwe n'ibiti bire bire cane, umuryango waho usize ibara rishaka kwera. Imbere yaryo hari ibarabara.

Ishure risize irangi ry'ibara ryera n'iryubururu, isakajwe n'amabati, ikikujwe n'ibiti, imbere yaho hari ikibuga kirimwo utwatsi.

Uruhome rufise amabara abiri hejuru harera munsi hasa n'agahama kandi handitswemwo amajmbo hepfo hari amadirisha y'amarameri hepfo abiri yaramenetse.

Inzu igeretse rimwe, yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati. Uruhande rumwe rusize irangi ryera. Amadirisha n'imiryango yayo isize irangi ryera.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Risakajwe n'amabati, risizwe n'irangi ry'amabara yera. Imbere yaho hari ikibuga harimwo igiti kirekire n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure risize ibara ryera n'iryubururu, risakajwe n'amabati afise ibara ritukura, imbere yaho hari ikibuga kirimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, n'igiti kinini cane. Hahagazemwo n'imodoka y'ibara ryera.

Ishure risizwe irangi ry'amabara y'ubururu n'ayera harimwo abana bambaye umwambaro w'ishure, ishati yera n'ijipo y'ubururu, imbere y'aho hari umwigisha yambaye ikanzu ifise irangi ryirabura n'iryera.

Ikigo c'ishure kirimwo inyubako zibiri zubakishijwe n'amatafari ahihi zisakajwe n'amabati n'amategura imbere yaho hari ikibuga kinini gihagezwemwo imodokali y'ibarargyera hashinzwemwo n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye, gisakajee n'amabati .sizwe n'amabara yera. Imbere yaho har'amashurwe y'icatsi, inyuma yaryo har'ikaburimbi.

ishure yubakishijwe n'amatafari ahiye ivanze n'umusenyi hahagazemwo imeza imwe n'intebe imwe n'ikibaho canditsweko ibiharuro

Abana b’abakobwa batatu , bambaye umwambaro w’ishuri, amashati yera n’amajipo atukura, babiri muribo bicaye kumusenyi, uwundi arahagaze, bariko baratwenga.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari yomwe yisakajwe n'amabasi imbere yaho hari ikibanza kinini kirimo ivyatsi hahagazemo abana bambaye umwambaro w'ishuri hakikujwe n'igiti kinini.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe n'amabatsi imbere yaryo hari ikibuga harimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi n'abana inyuma yaryo hari inzu itarahera yubakishijwe ibiti.

Ishure ryubakishijwe namatafari ahiye risakajwe namategura yirabura imbere yaho hari ikibuga kirimwo igiti nahabana bakinira hasinzwe nibara ryubururu

Ishure risizwe n'amabara yera n'ubururu isakajwe n'amabati y'agahama na yera imbere yaryo hari ikibuga kinini gihagazwemwo imodoka n'ibiti vyinshi binini n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ikigo c'ishure, kirimwo inyubako zibiri, zose zubakishijwe n'amatafari ahiye, zisakajwe n'amabati, imbere yaho hari ikibuga kinini gihagazemwo ibendera y'igihugu c'Uburundi.

Ishure riherereye mu Kanyosha, ryubakishije n'amatafari ahiye, risakajwe n'amabati. Ikikujwe n'igihome gisize n'amabara yera, umuryango waho usize ibara ry'ubururu.

ikigo cy'ishure cubakishijwe n'amatafari ahiye gisakajwe n'amabatsi asize irangi risa n'icatsi kibisi amadirisha n'imiryango asize irangi ry'ubururu imbere yaho hari kibanza gitewemo amashurwe arimwo n'ibyatsi

Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi. Isakajwe n'amabati. Amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ibara ry'ubururu. Ibikuta bisizwe irangi ryera.

ikibaza kiriko cubakwamo inzu itarahera, yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati. Imbere yayo hahagaze imodoka ifise ibara ryera ku mpande yaho hari akazu gasize ibara ryera.

Ishure ryubakishije n’amatafari ahiye, risakaje n’amabati asa n’ubururu, risize amabara yera. Imbere yaho hariho ikibuga co gukiniramwo umupira, hahagazemwo imodoka z'ubwoko butandukanye.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Risakajwe n'amategura rikikujwe n'ibiti birebire. Imiryango isizwe n'irangi ry'ubururu. Imbere yaho hari ikibuga harimwo ibendera ry'igihu c'Uburundi.

Imbere y'ishure hari biti bitatu. Hagati kininiya gikikijwe n'ibindi bibiri bitobito, musi yavyo hari irindi shure ryubakishijwe n'amatafari, rikaba risakajwe n'amategura.

ishure rifise imiryango itari mike yubakishijwe amatafari ahiye avanze n'umusenyi imiryango yaryo n'amadirisha asize irangi ry'amabara yera

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiyi risakajwe n'amategura imiryango yayo isize iranga igera n'iryirabura amadirisha asize irange igirabura imbere yaro hari ikibuga kinini harimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi ni igiti kirekiri cane.

Ishure ryubatswe n'amatafari, risakajwe n'amabati. Ikikujwe n'ibiti. Imbere yaho hahagaze imodokari ry'ibara ryera. Harimwo n'abanyeshure bambaye imyambaro w'ishuri.

Amashure abiri yose yubakishijwe n'amatafari asakajwe n'amabati, imbere y'ishure rimwe hariho amashurwe, imbere y'irindi shure hari igiti kirekire, imbere y'aho yose hari ikibuga c'umupira.

Mu kigo hubakishije amatafari ahiye hasakaje n'amabati asa n'ubururu, hariyo inzu iriko irubakwa igeretse incuro zitatu yubakishijwe n'ibiti. Impande yayo hari igiti kirekire.

Ikigo c'ishure mu kibanza c'utuzu twa surwumwe hasize irangi ry'amabara yera n'ay'ubururu. Hakikujwe n'ibiti birebire binini. Imbere yaho hari ikibuga co gukinamwo.

Ikigo c'ishure kirimo inyubako zitatu. Zose zubakishijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi. Zisakajwe n'amategura. Imiryango n'amadirisha yayo asize ibara ryera.

Ishure risakajwe n'amategura risize n'irangi ry'ibara ry'umuhondo. Amadirisha n'imiryango bisizwe n'ibara ry'ubururu. Imbere yaryo hari ikibuga.

inyubako igeretse kabiri yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati asize irange ritukura amadirisha yaryo asize ibara ryera imbere yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko

Abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'itaburiya zera babiri n'abahungu umwe n'umukobwa bari mu nyubako y'ubushakashatsi hirya yabo hicaye abandi banyeshure bambaye itaburiya zera nyene.

Inyubako irimwo abantu harimwo abagore n'abagabo, bari mu nama. Babiri muribo ba bagabo ni abarabu. Imbere y'aho, har'imeza ifise ibara ry'umuhondo.

Inyubako Nini cane yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe n'amabati. isizwe amabara abiri amwe ay'ubururu ayandi yera. Amadirisha yayo amwe arugaye ayandi aruguruye.

Ihinguriro rifise impume zisigishijwe n'irangi y'ubururu harimwo ijyuma bitandukanye bifise ibararisa n'icatsi harimo abakozi bambaye umwambaro w'akazi busa n'uburura.

Abanyeshure batatu bambaye umwambaro witaburiya itisu isa nubururu ninkompfero zisa numuhondo babiri barikumwe bakorana kumeza imwe uwundi ari inyuma yabo yikorana

Inyubako yicayemo abahungu n'abakobwa b'imiyabaga bari mu nama igihome cayo gisize irangi ry'ibara ryera umwe muri bo yitwikirije igitambara gisa n'umuhondo.

Umurima harimwo imbuto z'i biraya hubakishijwe n'ibiti isize irangi. iryirabura hasakajwe n'amahema yera imbere yaho hariho umugore yambaye inyambaro yera.

Ishure ryubakishijwe n'ihema ryera hariho umurwi wab'abakobwa baba nyeshure bambaye umwambaro usa n'ubururu bariko bariga gukora ibirato, umwigisha wabo n'umuzungu.

Imbere yinyubako yubakishije namatafari ahiye afise umuryango namadirisha afise ibara y'ubururu hahagaze abagabo bane umwe muri bo yambaye itaburiya yera.

Inyubako isize irangi ry'ibara ryera. Harimwo n'ikibaho cirabura. Hahagazemwo abantu batandatu. Batanu muri bo, bambaye umwambaro w'akazi ufise ibara ry'ubururu. Umwe muri bo ni umwigeme.

Inzu y'imyuga. Irimwo abagabo batatu, bambaye imyambaro y'akazi, isa n'ubururu. Hakikujwe n'ivyuma vyinshi, kimwe gifise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Inyubako irimwo abagabo batanu. Bane muribo bambaye imyambaro isa y'akazi. Babiri bariko barasudira; umwe yicaye uwundi yunamye. Abandi babiri muri bo barahagaze bariko barakorana.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ,ifise amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'umuhondo. Imbere y'aho, har'iyindi nyubako iriko irubakwa n'abagabo batatu bambaye umwambaro usa n'ubururu.

inyubako isize irangi ry'umuhondo n'imiryango isa nivu harimwo umugwi w'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro hejuru wera bicaye ku ntebe zitukura

Ibitaro vyubakishijwe n'amatafari iyumye risakajwe n'amabazi ifise amadirisha n'imiryango asizeibarary'ubururu imbere yaho hicaye abaganga batatu babiri bambaye itaburiya yera uwundi yambaye icatsi.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro usa n'umuhondo n'inkofero zitukura n'izumuhondo. Bari mu nyubako isize ibara ryera, bariko bariga k'ubijanye n'umuyagankuba.

Mw'ishure hariyo inama y'abavyeyi iriko iremeshwa n'umwigisha, yubakishijwe n'amatafari yumye, isakajwe n'amabati, ku kibaho hamanitseho ibipapuro vyera.

Ishure risizwe n'irangi ry'amabara yera amadirisha yayo na yo arera harimwo intebe ata abanyeshuri bicayemwo imbere harikibaho gifise irangi ry'ibara ryicatsi.